Suuraa kana irratti kan arginu immoo meeshaalee elektrooniksii keessaa gosoota garaa garaa yemmuu ta'an, meeshaaleen elektrooniksii kunis wantoota garaa garaa hojjechuudhaaf yookaas fayyaduudhaaf kan gargaaraniidha. Yeroo baay'ee namoonni heddumminaan kan itti gargaaramaniidha.

Suura kanarrattii kan arginummoo meeshaa elektirooniksiidhaa. Meeshaa elektirooniksii keessaas hojii garaa garaaf kan itti gargaaraman yoo ta'uu ibsaa itti gochuudhaan ittii gargaaramanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo meeshaalee elektirooniksii keessaa isa tokko yommuu ta'u, namoonni meeshaalee kana baay'inaan mana keessaa kan qaban yommuu ta'u, yeroo baay'eellee kan dhaggeeffatan oduu garaagaraallee kan dabarsu yookaas namatti kan himuudha jechuudha.

Suuraa kanarratti yeroo baay'ee ijoolleen xixiqqoon yookiin daa'imman itti gargaaramanidha. Suuraan kun daa'ima gargaaruudhaaf kan fayyadu darbee darbees daa'imootaaf kan fayyadudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu immoo iddoo oomishaati. yookas iddoo qonna. iddoo kanatti firaa, firee garaagaraatu oomishama. isaaniis gosoota nyaaataf kan oolanidha. asirratti kan mul'atu gosa ittootiif kan tajaajilu yemmu ta'u, baay'inaan kan argamudha.

Suura kana irrattii kan arginummoo manaa nyaataa yookisi manaa iddoo garaa garaa wantoonni garaa garaa keessaa fayyadaman hundumtuu akka gaariitti argatan buna, shaayii fi kan kana fakkaatani iddoottii argatanii fayyadamanidhaa jechuudha.

Suura kanarratti kan mul'atu namadha. Namichi kunis nama baay'ee beekamaa fi geggeessaa ta'edha. Namichi kun beekamtii fi akkasumas beekamtii kan qabudha. Namichi kun wanta inni dubbatus baay'ee murteessaadha.

Suuraa kanarratti kan argamummoo biqilaa, akkasumas biqilaa dallaadhaan marfamee kan jiruudha. Innis mana namaatti kan ijaaramee jiruudha. Dallaan kun wantoota garagaraa ittisuuf gargaara.

Suuraa kanarratti kan arginummoo konkolaataadha. Konkolaataan kunis baayyee miidhagaaf bareedaa kan ta'e yommuu ta'u, konkolaataa kanatti kan fayyadaman yeroo fuudhaaf heerumaa, akkasuma yeroo namni wal fuudhuuf walitti heerumu hedduminaan namoonni kan itti gargaaramanidha jechuudha.

Suuraan suura kanarratti kan arginummoo meeshaalee mana keessaati Meeshaan kunisi furtuudhaa firtuun Kun mana banuufhaaf yookaas cufuudhaaf kan itti gargaaramnu yommuun ta'u furtuun Kun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha

Suuraa kanarratti kan arginummoo namichadha. Namichi kun ammoo nama beekamaa biyya keenya Itoopiyaa bulchuudha. Namichi kun nama fudhatama gaariifi jaalala biyyattii kan qabu yookaan namoonni hedduunis isa kan dhagahaniifi fudhatama guddaas kan qabuufi nama guddaadhas.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo yeroo baay'ee kan mana dibuudhaaf yookaas halluu mana tokkoo bareechuudhaaf kan argamuu dha. Yeroo baay'ee mana addeessuudhaaf kan itti fayyadaman yoo ta'u, suuraan kun kanuma.

Suuraa kanarratti kan nuti arginummoo maatiidha. Maatiin kunis yeroo walii wajjin taa'anii barumsa nama tokkorraa yookiis gorsa fuudhataa jiran argina. Iddoo tokkotti walitti qabamanii yeroo isaan gorsa dhaggeeffatan argina jechuudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu immoo kitaaba dha. Kitaabni kunis kitaaba amantii Musilimaa ti. Kitaabni kun amantaa Musilimaa biratti iddoo guddaa fi gahee olaanaas kan qabuudha.

Iddoo kanarratti immoo namoota argina. Namoonni kunis ,marga harkatti qabatanii kan tataa'aa jiraniidha. Margi kunis yeroo baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hawwatuu dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu immoo namoota tapha taphataniidha. Taphni kunis gosoota ispoortii keessaa tokko yommuu ta'u, tapha yeroo taphatanis baay'ee kan nama bohaarsuu fi kan nama gammachiisu keessaa isa tokkodha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo konkolaataa akkasumas muka ibsaatu dhaabbatee kan jiru argina. Ibsaa kan namaaf raabsudha. Akkasumas konkolaataan dhaabbatu kun yemmuu ibsaan badu iddoo garagaraatti deemee kan sirreessuudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu ammoo namoonni miidhaginaaf kan godhatan baayyee bareedaafi bifa garagaraa kan qabus yommuu ta'u, ilaalchaafillee kan nama hawwatudha. Yeroo baayyee ijoollee dubartootaatu itti fayyadama.

Suuraa kanarratti kan argamummoo, konkolaataadha. Konkolaataan kunis deemsarra yookaas imalarra kan jirudha. Akkasumas immoo yeroo ibsaan dhaabu, dhaabbatanii kan dabarsanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru namadha. Namni Kunis nama baay'ee beekkamaa fi fudhatama guddaa qabu namoota bukkeettis jaalatamummaa guddaa kan qabuu fi baay'ee beekkamaa ta'ee fi namoonni Isa dhagahan jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu immoo, namicha baayyee beekamaa fi fudhatama guddaa kan qabu akkasumas dhageettii kan qabu sirbuudhaan kan beekamuu fi jaallatama guddaa kan qabu, sirbi isaas fudhatamaa fi iddoo olaanaa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan arginu immoo, lafa qonnaati akkasumas immoo iddoo qonnaati. Iddoon nyaanni itti argamuudha. Wantoonni nyaataaf oolan kan itti argamuudha. Iddoo naannoo kanatti naannoo itti faca'u yokiis argamu, naannoo baadiyaadha.

Suuraa kanarratt ksn argitu, arginu immoo waantota dibannaaf oolanidha. Dibannaaf kan oolan kun immoo kan rifeensaaf dibataaf namoonni itti gargaaramanidha. Baay'inaan ijoolleen dubartoota kan itti gargaaramanidha.

Suuraa kana irratti kan arginu immoo, maatiidha. Maatiin Kunis walitti qabamanii yeroo isaan waa ilaalaa jiran yookiis wajjin ta'anii waanta tokko irratti xiyyeeffatanii sirriitti ilaalaa jiran argina. Maatiin Kunis haadhaa fi ijoolleedha.

Suura kanarratti kan mul'atummoo namoota tartiibaan taa'aniidha. Namoonni kunis milishootadha. Namoonni kunis kan mareedhaaf walitti qabaman fakkaatu.

Suura kana irratti kan arginu immoo iddoo yookaan dirree bareedaa ta'e irraatti namootaa fi gaala argina. Namichi gaala dura bu'ee fe'isa itti fe'atee kan deemu argina jechuudha.

Suura kana irratti kan arginu alaabaadha. Alaabaan Kunis bifa garagaraa qaba. Bifni alaabaa kanas diimaa, adii fi keelloodh. Alaabaan Kunis alaabaa biyya Tigiraayiti.

Suura kana irratti kan mul'atu immoo, dargaggoota suuraa namaa yookaas nama seenaa qabeessa kan ta'e, kan baatan argina. Namichi kunis seenaa hedduu fi gahee guddaa kan hojjetedha.

Suuraa kanarratti kan arginu namadha. Namoonni kunis akka amantaa isaaniitti uumaa isaanii kan kadhatanii fi kadhachuudhaanis kan beekamaniidha. Akka amantaa kanaatti namoonni kun jaallatamummaa guddaa kan qabanii fi namoonni hedduunis kan kabajanii fi kan jaallataniidha.

Suuraa kana irratti kan arginu ammoo namadha. Nama gosa uffataa yookis uffannaa miidhagaa ta'een faayamtee yookaas uffattee teessuma irra taa'aa jirtudha. Namni uffata gosa kanaa uffatu yeroo baay'ee nama heerumuuf jedhudha.

Suura kana irratti kan arginu immoo gosoota nyaataa heddumminaan argaman argina. Gosoonni nyaataa kunis baay'ee kan namatti tolanii fi namoonni fayyadamanidha. Gosoonni nyaataa kun fayyaa namaaf, nageenya sammuu namaaf illee baay'ee barbaachisoodha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo, bineensa bakkeedha. Bineensi kun yeroo baayyee bakkeetti kan argamtuufi sagalee adda ta'ellee kan dhageesiftu yemmuu ta'u, yeroo baayyee galgala galgala sagaleen ishee ni dhagahama.

Suuraa kanarratti kan argamummoo mi'a elektiroonkisii keessaa tokkodha. Kunis yeroo baay'ee wantoota garaagaraaf gargaara. Fayidaa fayyaatiif namoonni baay'een yeroo hedduu itti fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo gosoota dibataa keessaa isa tokko dha. Gosoota dibataa keessaa isa tokko yommuu ta'u, namoonni al-tokko tokko darbanii kan fayyadamaniidha. Gatii gaariidhaanis kan bitamuudha.

Suura kana irratti kan argamu immoo iddoo gurgurtaa fi iddoo nagadaati. Namoonni baay'een iddoo kanatti gurguru, namoonni kaanimmoo ni nagaduu jechuudha. Suura kana irratti kan mul'atu zayitadha. Zayitni Kunis nyaataaf oola.

Suuraa kanarratti kan mul'atu gamoodha. Gamoon kunis kutaalee garaagaraa qaba. Gamoo kanarratti wantoonni argaman wantoota garaagaraati. Isaanis kanneen akka mana baankiiti.

Suura kana irratti kan mul'atu immoo, wanta tokko ittiin barreessuudhaaf yookaan ittiin uumuudhaaf kan nama gargaaru, baay'ee barbaachisaa kan ta'eefi namoonni hedduunis kan itti gargaaramaniidha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu ammoo, alaabaadha. Alaabaan kunis rarraafamee kan argamudha. Alaabaan kun bifa garaagaraa sadii qaba. Innis; diimaa, magariisa akkasumas keelloodha.

Suuraa kanarratti kan mul'atummoo kopheedha. Kopheen kunis miila namaatti kan jirudha. Bifa bareedaa fi miidhagaa ta'ee kan qabudha. Yeroo baay'ee shamarrantu kaawwata yookaan itti fayyadama.

Suuraa kanarratti kan arginu iddoo gurgurtaa garaagaraati. Iddoo gurgurtaa kanattis kan argamu, daraaraa babbareedaa yeroo eebbaa akkasumas yeroo fuudhaaf heerumaa kan waliif kennanidha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo, meeshaalee mana keessaa tokkodha. Meeshaan kunis, iddoo baayyeetti kan nama tajaajiludha. Meeshaa kana fakkeenyaaf sinii bunaa irra kaawwachuudhaaf, akkasumas wantoota garagaraa irra kaawwachuudhaaf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu immoo, waantota mana keessatti itti gargaaraman keessaa tokko yemmuu ta'u, yeroo baayyee ijaarsa manaa yeroo ijaaran kan ittiin waanta tokko bareechan yookaas diban, yookaas miidhagsan itti gargaaramanidha.

Suuraa kan irratti kan arginu ammoo mana qodaalee yookaas meeshaalee gara garaati. Meeshaleen gara garaa iddoo kanatti argaman wantoota baay'ee barbaachisoo ta'aniidha. Mana keessatti itti gargaaramuufi wantoota akka teessumaatti kan nama tajaajilaniidha.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo meeshaalee mana keessaa keessaa tokko yommuu ta'u, meeshaalee kanattis waantoota gara garaaf itti fayyadamna. Meeshaa kana fakkeenyaaf buna itti danfifachuudhaaf akkasumas bishaan itti waraabbachuudhaaf kan nama gargaaranidha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu meeshaa elektirooniksii keessaa isa tokkodha. Meeshaan kunis wayifaayii jedhama. Wayifaayiin kun namoonni dhuunfaatti kan dhuunfaatti itti gargaaraman yookaan fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan argamummoo nama beekama yookas nama seenaa hedduu hojjete qabudha. Namichi kun akka biyya keenyatti seena hedduu kan galmeessee fi ga'ee hedduus kan taphatedha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu immoo, gosa dhugaatii keessaa tokkodha. Dhugaatiin kunis dhugaatii namoonni yeroo baay'ee fayyadamaniidha. Maqaan dhugaatii kanaas "meettaa biiraa" jedhama.

Suurri asirratti argaa jirru kun immoo suura elektirooniksii yoo ta'u , miini kunis dhiqannaa qaamaaf kan gargaarudha. Kan namoonni yeroo baay'ee itti fayyadamaniidha.

Suura kanarratti kan mul'atu immoo manadha; mana birattis kan mul'atu namootadha. Namoonni kunis akka aadaa aadaa isaaniitti mana kana keessa kan jiraatanidha. Manni kun yeroo baay'ee naannoo baadiyaatti argama.

Suuraa kana gadii irratti kan argamu wantoota mimmiidhagoo bifa adda addaa akka aadaa aadaa isaaniitti uffata uffatanii babbareedanii kan dhaabbatanii dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu immoo, alaabaadha. alaabaan kunis gosoota garaagaraa qaba. isaaniis, adii, diimaa, keelloo fi magariisa yookaan walakkaa isaatti bifa adii ta'een kan argamudha.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo maatii dha. Maatiin kun iddoo tokkotti walitti qabamanii yeroo isaan suuraa ka'an argina. Maatiin kunis maatii baay'ee dha. Akkasuma dhiira, ijoollee durbaallee kan qaban yommuu ta'u, maatii jaalalaan iddoo tokkotti walitti gurmaa'ani jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo namoonni akka aadaa isaaniitti wantoota garaagaraa bifa garaagaraan fayyadamanii suuraa ka'u. Sirbi kunis yeroo baay'ee sirba beekamudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo namadha. namni kunisii qofaa isaa taa'ee kan argamu yommuu ta'u, akka amantaa isaaniitti uffata aadaa isaanii uffatanii kan taa'aa jiraniidha.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo nama Ispoortii hojjetu keessaa isa tokkodha. Namichi kun Ispoortii hojjechuun kan beekame yoo ta’u, yeroo baay'ee Ispoortii irratti xiyyeeffannoodhaan kan hojjetuu fi beekamtii kan qabudha.

Suura kanarratti kan argamu immoo bineeldota bakkee keessaa tokko yommuu taatu, bineeldi kunis yeroo baay'ee bosona keessatti akkasumas naannoo baadiyyaatti kan argamtudha. Bineeldi kun bifa adii ta'e kan qabdudha.

Iddoo kanatti kan argamu konkolaataadha. Konkolaataan kunis bifa miidhagaaf bareedina hedduu qabuun dhaabbata. Konkolaataan kun kan inni dhaabbatu iddoo bashannanaa wayii ta'e tokko dhaabbataa jira.

Suuraa kanarratti kan arginummoo bineeldadha. Bineeldi kun yeroo baay'ee bosona keessatti akkasumas paarkii keessatti kan argamudha. Bineeldi kunillee nyaataafis kan ooludha. Bifa bareedaa fi miidhagaa ta'es kan qabudha.

Suura kanarratti kan arginu immoo wantoota uumamaan uumamanii jiran, namoonni immoo iddoo tokkotti walitti qabanii kan wantoota garaa garaaf itti gargaaramaniidha. Mukti kun yeroo baay'ee darbee darbee baadiyaa keessatti iddoo hedduutti ni argama.

Iddoo kanatti kan arginuu immoo Alabaadha. Alabaan kunis goosa lamatu jiraa isaanis Alabaa kelloo kan qabufi bifa dimaa kan qabu kan argamudha.

Suura kana irratti kan argamu immoo, iddoo kanaan dura jiru irraa haaressanii ijaaruudhaaf diigamee kan ture, deebisanii ijaaruudhaaf yookaan miidhagsuudhaaf kan gargaaru iddoo kanatti argina. Iddoon Kun bifa miidhagaa fi bareedaa ta'een kan hojjetamaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu meeshaalee mana keessaadha. Meeshaaleen kun wantoota garaa garaatiif oolu.

Suuraa kana irratti kan mul'atu immoo siree ( iddoo ciisichaa) akkasumas wantoota waa irra kaawwatantu mul'ata. Wanti waa irra kaa'atan kun baay'ee bifa miidhagaa ta'ee fi bareedaa ta'een kan aragamuu dha.

Suura kanarratti immoo kan argamu konkolaataa fi namadha. Namni kunis qaama nageenyaa konkolaataa eegsisu yeroo ta'u, fuuldura dhaabbatee dhaabbachiisuuf jecha kan yaalaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan argamu immoo, gosa dhugaatii keessaa tokko yemmuu ta'u, gosni dhugaatii kunis baayyee mi'aawaa kan of keessaa qabudha fi baayyee gaarii kan ta'e akkasuma bifni isaa diimaa kan fakkaatuu fi namoonni hedduminaan itti fayyadamanidha

Suuraa kanarraa kan arginummoo namootadha. Namoonni kunis immoo akka aadaa aadaa isaaniitti uffata uffatanii uffata ofirratti wantoota garaagaraa of harkatti qabatanii kan dhaabbatanidha.

Suura kanarratti kan argamu immoo namootadha. Namoonni kunis dalagaa mataa mataa isaanii kan hojjetan yommuu ta'u, naannoo kanatti namoonni baay'inaan wantoota gara garaa hojjechudhaan kan jireenya isaanii gaggeeffataniidha.

Iddoo kanatti suuraa kanarratti kan arginu namootadha. Isaanis mootota biyya bulchuun beekamanidha. Mootota biyya bulchan yoo ta'u, walitti qabamanii suuraa namoota ka'aa jiranidha.

Suura kana irratti kan arginu immoo namootadha. Namoonni kunis baayyinaan kan argaman iddoo bashannanaa yookaas iddoo daawwannaa tokkotti waliin argamanii daawwachaa yookaan bashannanaa, akkasumas suuraa ka'aa osoo isaan jiran argamuu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo looniidha. Loon kunis yeroo isaan nyaata isaanii nyaachaa jiran, yookaas soorrachaa jiran argina. Loon kun kunuunsa gaarii ta'een bifa baayyee namatti toluun kunuunfamanii yookaas eegamaniidha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu immoo namoota nama taa'ee hojii hojjetu argina. Namni kunis dubartii dha. Dubartiin kunis yeroo baay'ee sirba sirbuudhaan kan beekamtuu fi kan sirbituu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu ammoo namootadha. Namoonni kun iddoo bashannanaa yookas iddoo daawwannaa baay'inaan kan deddeebi'an yeroo ta'u, iddon bashannanaa kun naannoo kanatti kan argamu bishaaniifi kan kana fakkaatan manneen garaa garaatu argama naannoo kanattii jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu bakka qonnaati. Bakka qonnaa kanattis wantoota nyaataaf oolantu jira. Bakki qonnaa Kunis baadiyyaatti kan argamuu dha. Bakka qonnaa kanattis namoonni jireenya isaanii kan ittiin gaggeeffatanii fi nyaataaf kan itti fayyadamanii dha.

Suura kanarratti kan mul'atu immoo waanta adiidha. Waanti adii kunis baaduu jedhamee beekama. Nyaataaf kan oolu akkasumas kan dhugamudha. Baay'ee kan namatti toluu fi nama hawwatudha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu gosoota dhugaatii keessaa tokko kan ta'e yammuu ta'uu; gosti dhugaatii kunis kan namatti toluu fi namoonni itti gargaaramanii dha. Gosti dhugaatii kunis kan nama fayyaduu dha.

Suura kanarratti kan argamummoo, namoota hojii hojjatanii jireenya mataa isaanii gaggeeffatanidha. Hojii kanas kan hojjatan namoonni iddoo garagaraatti kan ta'u yoo ta'u; naannoo magaalaatti yommuu ta'u, akkasuma namoota hedduutu hojii kana hojjatee jiraata.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo wantoota nyaataaf yookiis dhugaatiif oolanidha. Wantoonni kun baay'ee fayyaa namaaf kan nama gargaarran, namoonni hedduunis itti gargaaramanii fi baay'ees bu'aa kan qabuu fi nama fayyaduudha jechuudha.

Suuraa kana irratti immoo kan mul'atu iddoo seenaafi iddoo bashananaa naamooni baay'inaan itti argamaniidha. Iddoo haali hedduun jiruufi namoonni al tokko tokkoo deemani iddoo kana kan daawwatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu immoo gosoota nyaataa keessaa tokko yammuu ta'u; gosonni nyaata kunis haala kanaan kan namaaf dhiyeeffaman, namoonnis kan itti gargaaraman, fayyaa ofiitiifis akkasumas namoonni hedduun kan sooratanii dha.

Suura kana irratti kan argamu ammoo namoota baay'ee dhaabachaa jiranidha. Namoonni kunis akka amantaa isaaniitti uumaa isaanii kan kadhachaa jiran yemmuu ta'an, namoonni kun yeroo baay'ee hedduminaan mul'atu.

Suura kanarratti kan argamummoo bishaanidha. Bishaan kana biratti kan argamummoo namoota heddumminaan jiranidha. Akkasumas namoota garaa garaa dhiiraaf shamarran kan argaman.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo namadha. Namichi kun naannoo ijaarsa mana tokkootti kan argamu. Naannoo mana amantaa tokkooti kan argamuu jechuudha. Namichi kun akka amantaa isaaniitti, uffata akka amantaa isaanii mul'isuun faayamee dhaabbachaa jira jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu namoota baayyeedha. Namoonni baayyeen kunis qaama seeraa ta'anii kan argamanidha. Qaamonni seeraa kunis yeroo baayyee nageenya eegsisuuf kan tajaajilaniidha.

Suura kana irratti kan arginu immoo wantoota dibannaa gogaa ofiif kan oolan yommuu ta'u, Wantoonni kunis wantoota garaa garaa fayyadamuudhan kan qophaa'udha. Dibanni kunillee gogaa namaaf baay'ee barbaachisaadha.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo muka dha. Mukti kunis yeroo baay'ee baadiyyaatti darbee darbee mul'ata. Suuraan kun namooti garaagaraa muruudhaan kan itti gargaaramanii dha.

Suura kanarratti kan arginu immoo namadha. Namni kunis naannoo mana isaatii kan jiraatu yookaas manasaa kan hoogganudha. Manni kun darbee darbee kan argamudha. Namoonni akka aadaa aadaa isaaniitti kan itti gargaaramanidha.

Suura kan irratti kan argamu ammoo alaabaadha. Alaaboonni kunis bifa adii, diimaa akkasuma bifa keelloofi magariisa kan qabudha. Alaabaan kunis "Sumaaliyaa Riijin" jedha.

Suura kanarratti kan mul'atu immoo bilbila. Bilbila kanaanis beeksisa garaa garaatu ittiin beeksifama. Beeksisni kunis beeksisa haaraa tata'an kan ittiin ibsanidha yookaas beeksisanidha.

Suuraan kunimmoo gosoota dhugaatii keessaa kan ta'eedha. Namoonni kan itti gargaaraman baay'ee kan nama fayyadu, jabeenya namaaf kan gargaaru, namoonni hedduunis kan itti gargaaramanii fi mi'aa baay'ee kan of keessaa qabudha.

Suura kana irratti kan mul'atu immoo, namootadha. Namoonni kunis namoota dubartoota ta'aniidha. Isaanis miira gaddaa wayii agarsiisaa kan jiranidha akkasumas ijoollee daa'immanii fa'i.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo, nyaatadha. Nyaati kunis baay'ee gaarii kan ta'ee fi mi'aa gaariis kan of-keessa qabudha. nyaanni kun yeroo baay'ee xaafii irraa kan oomishamudha.

Suura kanarratti kan mullatummoo qodaa mana keessaati. Gosa qodaa mana keessaa keessaa isa tokko ta'ee kan argamudha. Innis bunni kan itti buufamu akkasumas bishaan itti naqanii gargaaramuuf kan ooludha.

Suuraan kanarratti kan mul'atu immoo maatidha maatiin kunis abbaa fi intala ta'uu danda'u. Isaanis taa'anii yeroo bilbila irraa wantoota garaa garaa ilaala jiran argina.

Suura kanarratti kan arginu immoo gosoota dibataa keessaa yookaas qaamatti godhatan keessaa yookaas uffatatti godhatan keessaa isa tokko dha. Kunis foolii gaarii fi foolii namatti tolu, kan nama hawwatu kan qabuudhaa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo ulullee dha. Ululleen kunisii sagalee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan ta'e namoonni hedduunis kan dhaggeeffatanii fi kan itti gargaaraman yommuu ta'u, ululleen kun dhaggeeffachuudhaaf baay'ee kan namatti toluudha.

Suuraa kanarratti kan argamu immoo konkolaataa dha. Konkolaataan kunis wantoota faayidaaf hin oolle; wantoota garaagaraa kan qulqulleessuu dha. Yeroo baay'ee iddoo hin barbaachifnetti deemee kan gatuu dha.

Suuraa kanarratti kan arginummoo namoota heddumminaan baay'atanii dhaabbatanidha. Namoonni kunis namoota ispoortii irra jiran yoo ta'u, biyya keenya keessatti ispoortii hojjachuudhaan namoota beekamanii fi beekamtii guddaa qabanidha.

Suuraa kanarraa kan arginummoo, gosoota nyaataa , firaafiree ta'aniidha. Isaanis kan akka mangoo, timaatimii, muuzii, avucaadoo , burtukaanii fi nyaataaf kan oolan baayyees kan nama fayyadaniidha.

Suuraa kanarratti kan argamummoo, iddoo baayyee miidhagaa fi bareedaa ta'edha. Iddoo kanattis manneen garagaraatu ijaaarramee jiraa. Manneen kun baadiyyaa keessaa kanatti kan argamudha.

Suuraa kanarratti immoo kan mul'atu gaaguradha. Gaagurri kunis kan ammayyaa jedhama. Gaagurri kun kunuunsaa fi akkaataa adda ta'etti kan eegamuudha. Namoonni irrattis kan hojjataniidha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu 'Pilaastikii' dha. Pilaastikiin kunis itti gargaaramuudhaaf kan oolu yommuu ta'u, yeroo baay'ee gara maallaqaatti jijjiiramuudhaan gabaarra oolu.